Loosoho yinnannihu manchi beettira jawa horo afirinorichi giddo mittu loosoho yaate, loosu nookkiha mannichi beetti heerate jawu qarri iillanosi maganu qaalino coyranohu manchi beetti loose ittano gedeti konni kainohunni loosu jawa horo afirinorichoti.

muziiqaho yineemo mannu bohaarate haamatare godo'late jawa coyi assirate muziiqa horonsiranna la'nanni xaa yannara haamata ikkinnohu yonnitehuno buduyihuno babbaxino muziiqu uduuni heeranno.

hayyonna bude hayyonna bude yineemmohu babbaxitinnoo gosara babbaxitinno dagara umiseta ikkitinota hayyyo busulle mittu budi giddo hanqafante mitteenni heedhanno konni garinni heedhanno budu heeri garinni hayyono heedhannose

sumudaho yineemohu gobbanke giddono ikko gobbate gobbaanni babbaxino sumudu dani nooha ikkanna giddosino duucharicho mitte dagaha bude balchooma gamba asse xaphi asse amadannoha konne sumudaho yine woshshinanni.

Muro kalaqamu jiro giddo mite ikkite kaentinni haamata kalaqamu jiro gedentinni babbaxitinno kalaqamu jiro akatta afidhinoreti yaate konne gonniri garininno muro lubbo noonsarichi giddo mitto ikkitetinni darginni darga sa'ano dandiittannoreti.

Mininna dubbu saada yinaniri mini saadanna dubbu saada xadisanosarichinna babadanonsarichi no minni saada yinaniti minu gidonni galitonotta ikitanna dubbu saada yinaniti dubbu gido hedhanote yatte

amma'no amma'note yinanniti mittu manchi kaaliiqasi amma'ne hakkiinnino sae kincho babbaxinore tenne uulla aana noore haqqe kalaqunni nooha hakkonne magano'yaati yee horonsirannoha ikkanno.

Faashinete yineemmorichi haaro coyre ikke barru barrunkunni ikko yanna yannatenni babbaxxitino yannara uduunne ikko wolericho faashine assi'nena mitu alba ikke sa'inore mitore haaro abbinannire konne faashinete yaa dandiinanni.

Muziiqa muziiqaho yineemmohu babbaxxino dani nooha ikkanna kalqenkerano gobbate giddo duuchu danihu no kunino horonsi'neemmo horosi maatiya yine la'neemmoha ikkiro mitu ama'note basera mitu wi'late basera.

Amma'note yineemmoti manchi beetti maganosi amma'ne kaaliiqasi amma'ne kubbuulanni sagadanni isira heeshshi yaanni kuni maganoho'yati yee galannoha baala amma'note yine woshshinanni. babbaxxinoho gobbanke giddo ikko gobbate gobbaanni amma'note dani hee'ranno yaate

owaante owaantete yineemmowoyiite manchi beetti looseno ikko loosikkinni afirannota ikkite tini owaante mullano afi'nannite yaate konni garinni owaante manchi beettira hasiisannorichi giddo mitto qara coyeeti.

Siconna badoshe siconna badosheho yinemohu sicu kuni mitte dagaha gidosse ducharicho hanqafe amadaniha ikanna mitteni ganba asinitinni badoshuno ducha daga woyi herononsa gede kulanni yatte

Roso rosoho yineemo woyite xaa yanara kalqenke deerini lowo horo aanoha ikana manchi beetira egenote buicho yine woshinaniri giddo mittu rosoho yine woshinani

Sumuda, Sumudaho yineemmohu babbaxitinotta daga dagate xawishsha ikke babbaxitino horonyo giddose amadinoho yaate kuninno hamatta dagahara noonsaha ikkanna sidaamu giddono umiseha ikkinohu umise balchoma amadino sumudi noose yaate.

Loosoho yinemohu manchi beeti loosire lophate umisi heeshora baru barunkuni loosire lophanoha loosoho yine woahinani ikana duuchu danihu loosu heerano kuni garinino manu biki bikisini loosirani heerano.

hara, daa"attonna darama hara, daa"attonna darama sasunku kuni miteeni heerannoha ikkentini xaadisanonsarich dargunni darga sa"ate darama yinanniti babbaxino korkaatinni ha'neemota ikkitanna harano hattoni ise labbanno.

mininna dubbu saada yineemmoti su'minsa xawisannonte gede mininna dubbu saada ikkite mite mine galtannote mite kayinni gobba galtannote konni garinnino miniti dibabbaxitinnote hattonnino haammata dubbu saada no

Egenshiishaho yinanihu babaxewo coyira horonsinaniho kunino baino coyi iyahoteno egenshishibate dana horonsinani lawishshaho rosu mine babaxinoha egenshisha gane babaxitino mashalaqe sayinsani.

Daganna maate daganna maate badooshshi maati? Lamenka la"ate albaanni maate ayeooti yitannotera maatete yinanniri mini mannaati hakkuno mini manni gamba yee daga ikkara dandaanno yaate.

minenna gallanni mine yinannihu lamenka xaadisannossarichino babbadannonssarichi no mineho yinannihu xaphoomu mine ikkanna gallaanni mine yinannihu galate calla horoonsi'nanniho yaate lamunku kayiinni mitteenni mine ikkansanni xaadanno.

Murona laalo murona laalote yineemoti duuchu daniti murona laalo nooha ikana koni garinino laalo muroteni afinemote murona laalo qalaqo nonkerichi giddo miyte ikiteena jawa horo afidhinote.

maxaaffate yinanniti babbaxitinnoti maxaaffate dani heeranno mite maxaffa shiimu deerrinni mite jajjabu deerrinni bikku bikkunkunni nabawate ikkanno mite booharate mite egenno afirate ikkitannoti lawishshaho la'nummoro gaazeexa ikko babbaxitino maxaaffa heedhanno

safote lattishsha yineemoo manchi beettira qara safote latishshi xintu coye giddo mittu safote lattishshati safote lattishshi nooki qarqari lowontta ceemishanno konni garinni duuchu danihu heeranno yaate.

boohaarranni mereershsha boohaarranni mereersha yinannihu gangalantanni ynna sayiisi'nani qooxeessa ikki biifinowa ikke jawa horo aannorichi giddo mittu boohaarranni baseeti.

Mininna biirote uduuncho su'minsanni la'neemmote gede mini uduunchi mine horonsi'neemmoho, biirote uduunchi yineemmohu biirote giddo horonsi'neemmoho lamunku mitteenni xaadisanonsari uduuncho ikkansati.

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yineemohu bunu mini buna anganniwa ikkanna sagalete minino buna angihu gedensaani sagale intihu gedensaani assinanniwaate.

biifisa yineemmoti xu'minokkiricho bbooshshalinoricho biife illete baxisanno gede mannu illera la'niro biifanno gede seesinse seesinse xu'minse biifinsate yine woshshinanni yaate

Ama'no, ama'note yineemmoti mannu kaaliiqansa ama'ne babbaxino garinni mitu kunbullanni heeshshi yee ayirrisiranotta ama'note yinnanni konni garinni babbaxinohu ama'note dani hee'rano gobbate giddonni ikko gobbate gobbanni babbaxitino ama'note harunsanno no yaate.

maashinubba maashinubbate yineemmoti mitto looso loonseemmoha ikkiro shotunni wolqanke bikki'ne injeessi'ne harancho yanna goddo yannankeno giirrummokkinni loonseemmo gede kaa'litanonke maashine.

Ijaaraho yineemmohu Babbaxxino qooxeessira babbaxxitino quchummara babbaxxino danihu ijaaru heerano ijaaraho yineemmo woyiite hojjaameeyye kinchu minna ikkitanna kunino haammata kinchu dani haammata kinchu minna heedhanno

Agatotte yinemoti babaxitino agatotte danni herano kuri gidoninni manu boharatte yenitinni hamatta agatotte agatotte dana qixesse mittu ayyanaho mittu barru barrunkunni haro agatotte dana aganni boharano

daddalo daddaloho yineemmohu xaa yannara manchi beettirano ikko kalqete jawu deerrira afamanno gobbate giddono ikko gobbate gobbaanni haammatu danihu daddalu no yine adhinanni konni daninnino duuchu danihu daddalu no.

Mini uduune mini uduuneti yinemohu mini giddo horonsinemoha ikke mini gidono haamata horora hosano mini giddono haamata horonsinemonooha ikkana kuri gidonino mittu sagale itate mitu uduune wodhate horonsineemo.

Loosoho yineemo woyite manchu heeshosira barru barunkuni mittu batoshuyi hakiini sae bantikini manchu umisira losiranohu haamatu loosu dani no kuni garinino loosu manchi beetira lowo horo aano

Hodhishana hodhisaano hodhishuna hodhishaano lamunku insa insaneewa dikidhanoreet hodhishu hodhisaano nokiha hodhisaano hodhishu nookiha dargini darga xaa yanara sa`a hoogara danditano

sicconna badooshsheho yineemmohu babbaxxino qooxeessira babbaxxitino dagahu uminsaha ikkinohu siccu heerannonsa konni garinnino badannonsahu haammatu sicci heeranno la'nummoha ikkiro sidaamu dagara umiseha ikkinohu siccu no onsa yaate.

elektiroonikise elektiroonikisete yineemoti xaa yannara kalqenkere jawa deerra ammadinota ikkitanna elektiroonikisete uduunino lowontanni haamate wo'manni dayiino anganke amandoomorichi duuchurichi xaa yannara elektiroonikisete.

Afantino gashaanona anuwa afantino gashanona anuwa yineemoti afantinoti qooxesinsarano ikko kalqete gobbate haamatu deerini kiphote basera kiphpho tirtanna arara agartana anfanisa gede ikite jawa keecha kultanoreet

mini uduune mini uduune yineemohu babaxino mini uduuni heeranno kurino aanoti hattenne garinni horosi batinyete mini uduuni mini giddo horonsi'nanire ikke haamata horo afiranno dani danisa garinni babbaxitino horo heexaansara dandiitanno.

giwirinna giwirinnaho yineemmohu manchi beetti xaa yannara manchi beettira jawa horo jawa gawe eessanni afamannorichi giddo mittu giwirinnaho giwirinnu baatto loosire galanna saada ceate giddora lamewa beehamanno.

superimaarkeetete mirte yineemmoti su'mise xawisannonte gede giddose haammatare amaddinota ikkite hiranna hidhate mereersha woyi dikkote mereersha ikkite jawaricho giddose amaddinote.

Dadalo dadaloho yineemohu manchi beeti heeshosi woyesate woyi soorirate yeentini gobbate gidono ikko lamu dani dadali noota kulani kone asani umosi woyeesate yee asano.

Kaloqona qooxxeesa kalaqona qooxxeesaho yinemohu kalaqu elinonkerichi giddo mitto ike mittu biifino qarqar mittu giwisanowi ilete la`ateno ceemishano mittu lowonta baxisani duuchu no

Baadi xagga. Baadi xagga yinanniti tini qooxeessinkera afantannota kalaqamu xagga ikkiteentinni hattonni te'ee xaggante gede umise qeecha fultannote yaate. Konni garinnino haammatu manni

Bunu minena sagalete mine bunu minena sagalete mine yineemohu mannu horo afirano minna gido ikite bunu mini buna angani ganhalantaniha ikkana sagalete mini kayi angooni buna sagale inte ka`ne anganiwaati yaate.

egenshshiihsha egenshishsu maati egenshshiishsha horoonsi'nannihu hiikkooti egenshshiishshu horo maati duuchu danihu egenshshiishu nooha ikkanna rosu minino umisihu egenshshiishshu heerannoha ikkanna yaate konni garinnino

daddalo dadaloho yineemmohu manchi beettira jawa horo afirinoha ikkanna haammatu lamu danihu dadalu heeranno kunino gobbate gobba daddalonna gobbate giddoodi dadalo yinanni lamewa beenkanniha ikkanna dadalu jawa horo afirinoho yaate.

Bununa sagalete mine kuni lamunkurichira xaadanonsarichina badanonsari no bunu mine yinanihu buma anganiwa ikana sagalete mini sagale intaniwaati

Safote latishsha safote latishsha yinemowoyite manchi beetira hasisanori giddo safote latishshi mittoho safote latishi nookiha manchi beeti lowonta qaramano lawishshaho lanumoro baadiyete qooxesira.

Politika politikaho yineemohu xaa yanara gobankerano iko kalqenkera mill yaani afanorich giddo politikaho politiku nookiha mittu gashanchi gashoote gashara didandaano

Minenna gallanni mine, minenna gallanni minira lamunkura lowo xaadooshshi noosarichooti yaate mineho yineemmohu xaphooma minna babbaxxitinota giddose haammata minna amadinoha ikkanna gallanni mine yinannihu shotu garinni galate calla horonsi'nanniho.

sagale sagalete yineemmoti manchi beetti lubbotey heerate hasiisannoricho qaru coy giddo mitte sagalete ay manchino sagale itikkinni lubbotey heerannokki gede duuchawa kula dandiinanni kunnira

mininna dubbu saada yineemmoti su'mise xawisannonte gede minenna dubboho heedhannoreeti mini saada qolte mini giddo galtannoha ikkanna dubbu saada dubbo minensa assidhe hakkiicho heedhanno yaate.

Babaxino danni uduunicho yinannihu sumissi xawisanonte geede haamattu babaxino danni duucha hooro afirinohu heranno konni garininno hoorosino babaxitinote haatinni isino babaxitino dani uduunichotti yate

Seesaw seesaw yineemmohu babbaxino biinfillira horoonsi'neemmoho babbaxino seesu uduunni heeranno kuri giddonnino babbaxino labbaha ikko meyati seesu Dani heeranno yaate.

daganna maate daganna maate yineemmohu lamunku xaadannorichooti maate mittu mini manni giddo nnoha anna ama ooso ikkanna hakkuri baalu gamba yee wolewano lexxiro daga ikkanno.

Giwirinna, giwirinnaho yineemmohu babbaxino lamu dannihu kunino baattote aana baattote ceanna saada ceate heerano kuninno saada ceanna baattote loose ikkanni kuninno gobbanke giddonno gobbate gobbanino deerinni afamano yaate.

Daganna maatete yineemmoti lamentera addittanni jawu xaadoshi noonsareti dagate yineemmoti maatete gamboshshe ikkanna daga qolte maate gamba yitinote maateno dagate giddo afattanotta ikkite lamentera jawu xaadoshshi heeranose.

Sumuda sumudaho yineemmohu ,babbaxitino daga babbaxinoha xawisate horonsidhanoha ayemansa xawisate wole daga wole dagawinni badanohu babbaxinohu sumudu heerara dandaano kunino.

agatto agattote yineemmoti mannu yannansa saysanni boohaarannin umonsa gangalachishsahni agannota agattote yine woshshinani xaa yannara duuchu daniti agatto qixxaabbe afantannota lowo mashshalaqe kultanno

Hodhishanna hodhisano yineemmori ayeeoti kuri assittanori hiikkuriti hodhishu hodhisano noyikkiha hodhisaanono hodhishu noyikkiha mimmittoho irkidhanore ikkitinohura milli yittara didandiittano lamunku ku"u koira irkidhanoreti.

Muuziqa muziqaho yineemohu xaa yanara duuchu danihu nooha ikkanna kunino duucha danira horonsineemo mitowa ama`note mine mitowa wi`late qooxesira kone muuziqa horonsira dandineemo duuchu danihu no.

daganna maate daganna matete yineemmoti lamenka xaadisaansari no maate mittu mini giddo mittu mini giddo afamannoha ikkanna dagano qolte maatete gambooshshe ikkitanno yaate.

Muronna laalo yineemmoti muronna laalo lamenti kalaqamu elto giddo mitete manchi beetti horonsiranori giddo lamunkurichi qara coyte laalo murotewinni ikkitetinni muro nookkiha laalo heedhara didandittano.

Safote latishsha yineemmohu manchi beettira jawa horo aannnorichi giddo mittu safote latishshaati. Safote latishshi manchi beettira jawa horo afirino

Hara daa`atona darama kuni sasunkurichi miteeni harano hara hoogano dandaano harate yinemori dargini darga sa`ate daa`atono jattoni xaadate darama hatono w.k.l.

Godolete yineemoti duuchu daniti godole booharate haamata looso loosine gangalatate yana sayisirate horonsinanitti babaxitinoti godolete dani heerano kuri gidonino budu god'le mitette

maxaaffa maxaaffate yineemmoti xaa yannara manchi beetti nabbawe egenno afiranno buussa giddo mitte maxaaffate la'neno duuchu coyiinni egenno afi'nanni kayiinni roorenkanni egennote buicho ikke horo aannoho maxaafu.

dadalo daddaloho yineemmohu mitte gobbara horo afirinoricho ikke umisinni jawa horo aannonkerichi giddo mittoho daddalu kuni duucha horo aannonkeha ikkanna dadalo daddalliro duucha eono afi'nanni

loosoho yineemohu manchi beetti umosi woyeesate barru barrunkunni e"o afirate umisirano ikko maatesira ikke heerate loosanoricho baalankanni loosoho yine woshshinanni loosu haamatu danihu heerannoha ikkanna hako garinni babbaxitino horo afiriyooho.

hayyona bude hayyonna budeho yineemmohu lamunku giddo hanqafame afamanno hayyote yineemmoti mittoricho tiratenni horoonsi'nannita busulete budu hateentinni gamab asse amadawo

Safote latishsha yineemmori manchi beettira hasiisano xintu coyi giddo safote latishshi qarra coyite kuri giddonni cabbichu waayi doogo woleno kuri lawinori babbaxino safote latishshi hasiisara dandaano.

amma'note yineemoti mannu maganonsa amma'ne kaaliiqansa amma'ne hakko garinni heerannota ikkite ammo'no tinino babaxiyohu amma'note dani heeranno kuri giddonino kiristinnu, isilaamu woluno kuri lawiiyoorichi heeranno

Ama'note yineemmoti Manchi beetti Maganosi ama'ne kaaliiqira sagadani babbaxitino ama'no hundanni gallano konni garininno ama'na gobbanke giddono ikko gobbate gobbanni ama'note danni heerano kuri giddono Isliminu ama'no mittete

amma'note yineemmoti manchu kaaliqasi amma'ne babbaxino amma'note dana harunsanno haammata amm'note dani gobbate giddo ikko gobbate gobbaanni heedhanno konni garinnino mitu waaho mitu haqqeteno kaka'lanno

Daaganna maatte daaganna maattette yinemo laamunku loowontta xaadoshu nonsaretti maattette yineemohu mittu minni manni giddo anna amma oosso ikkanna haakurri baalunku gaanbba yiro daagga ikkara daandano

odoo odoote yineemmoti mitte gobbara mittu qarqarira may ikkinnoro barru barrubkunni haaro mashshalaqe tuqu xaadooshshinni ganba assite macciishshaanote maccara faashshi assitannota odoote yinanni

elekitiroonikisete yineemmoti xaa yannara kalqenke deerrinni jawu deerrira haammatte leeltannoreeti kurino babbanohu elekitiroonikisete uduunnichi heerannoha ikkanna kuri giddonni angannke afantannoti haammata elekitiroonikisete uduunnichubba heedhanno.

Seensile seensile yinemorochi bolaale bifinse seseinse woremoricho gede baalanka seensileho yine woshinani yaate.

safote latishsha yineemohu manchi beettira qara horo aanorichi gido mittu safote latishshaati safote latishshi xeenu qooxeesira mannu lowonta qarramanna la'nanni konni garinino safote latishshi manchi beettira jawa horo afirinorichooti.

Rosu rosu manchi beetira qara xintu coyiti rosinoki manchi tee henomotera mtowano iilara didandano rosinohu kayini duuchare asana lanani koni garini rosu manchi beetira qaraho.

ko"atete yineemoti lekkanke gufichi haamaturichi daye gawajannoki gede horonsi'meemoha ikkanna albi yannara ko"ate nooki gede kultanonkeri haamaturich heeranno xaa yannara kayiini duuchu daniti ke"ate noonke.

Ama`no ama`note yineemoti manchi beeti mganoyati yee ama`ne heeranoho koni garinino lawishshaho lanumoro waa haqqe haamatiricho ama`noyati maganoyati yee herano.

muronna laalo muronna laalo kalaqu elnonkerichi giddo mitto ikke laalo murotewiinni afi'neemote lamunku mimitoho irkirannoreeti kalaqunni daggannota ikkite miteeni gamba

Seesaho yineemmohu manchi beetti ikko biifinse xumminse mannu illera leellate seesate hagiirsiisanoha assinannire baallankanni seesaho yineemmo.

safote latishsha safote latishshaati yineemohu manchi beettira jawa horo afirinorichi giddo mittu safote latishshaati safote latishshino kuni babbaxino dani heeranno wayi, doogo babbaxino haamatu danihu heeranno.

Biifisa biifisa yinemorichi boshalino xuminokiricho biifinse seesinse dancha gede asine loonsanita danchate yinani.

Muuziqa muuziqaho yineemohu mannu booharanni gaangaalatanni woyyi mittu wi'latye amagnotiwa mittu maaganotte baasira horonsiranoha ike kuninno booharsirate woyyi yanna sayisiratte horonsinanihu herano

Giwirinnaho yineemmohu xaa yannara gobbate giddo ikko gobbate gobbanni hamatta horo manchi beettira aani afamanorichi giddo mitu giwirinna ikke koni garininno lamewa bande la"a dandiinanni saadate ceanonna baatto loosire galla ikkano.

koatte koattete yineemmoti lekkanke gufichu ganannokki gede seekkite agartannonketa koatetet yine woshshineemmo tinino koatte loossannori ayeeooti? koatte wodhinannihu mamarooti yitannota...

Kalaqonna qoxesa kalaqona qoxesaho yinemohu maat lamenka xadisanonsarichi maat kalaquna qooxesu hitoni xaadu lamunkura jawu xaadoshi nonsaha ikana miteen hedhanoreet.

godo'lete yineemmoti haammatu daniti godo'le boohaarsitay gangalachishshannoti heedhanno kuri godo'lete dani giddo budu godo'leno mitte ikkitanna hakkiinnino sa'e yannitte godo'leno heedhara dandiitanno

umu danancho yinannihu mannimmanke bisi kifilla giddo mitto ikke ka"eentinni kunino itophiyu hattono gobbate gobbaanni babbaxxino umu dananchi heerannonsa mitu shaqqadu mitu kakkachaho yinanni mitu mereerimu mitu kolishshu mitu duumu heeranno

afantino gashshaanonna annuwa kuri afantino gashshaanonna annuwa yineemori babbaxino qoxeesira uminsa qeecha fultannore ikkite haamatu dani manni kashshaano annuwa afantinoti hajo tirtannori heedhanno

mini uduunnenna biirote uduunne yineemmo woyte su'minsa garinni mini uduunni mine horoonsi'nanniho yaate biirote wolantino uduunni biirote horoonsi'nanniha ikke lamunku uduunne ikkansanni jawa horo noosa

baatotte ofollanna xagge baatotte ofollanna xagge yineemoti kalqenkera haamata baatotte ofolla xaggeefantanite maala'lisannoti la'ne aguranikiti biife baxisse halchishannoti daa"atete jawa horo afidhinoti heexano.

Muronna laalo murona laalote yinemorichi kalaqu elinonkerich giddo mittu qaru coyi muronna laalote murona laalo lamunku mimituu ledo hadhanoreet laalo murote wiin afinani murono qolte laalote afinara kaima coyit.

dagganna maate dagganna maatete yineemoti kuni lamunku coye lowonta xaadanorichooti maatete yineemoti mitu mini manni giddo noota ikiteentinni tini maate maatewa gamba yitiro daga ikkite jawa coye abbitara dandiitanno.

Booharanni merreerisha, booharanni merreerisha yinanihu manu gangalatanni yanasi sayisanni jawu shiimu, aju akalu mitteeni mittu ayyanu barano ikko mula barano mitteenni hagifhanni sayisano merreerisha booharanni base yinanni.

Baabaaxino daanni uddunicho kuunni su'misinni la'nemintte geede baabaaxino daanni uddunichi baabaaxitino hooro afirinotti suumissi gaarinnino la'numorono muulankanni leelanonkeha ikkanna duuchcha hooro anoho yaatte

Sumuda, sumudaho yineemohu jawa jawa ayyiimmatte xawisha ikke ka'ennitinni gidosiinni babaxitinotta mite gosaha ayyimansa xawisha ikke mite gossaha babaxiworicho gidosi amadinoho yaate koni garinino jawa horo afirino.

Mashinubba mashinubate yinemoti xaa yanara duuchu daniti mashinubba hedhano mashinubba tinino ninkera jawa horo afidhinote yaate mashine harancho yana gido lonsemo gede kaalitano.

daganna maatete yineemmoti kuni lamunku jawa coyee amadinorichooti giddonsa haammaturi la'ne gundannikkiri heeranno maate daga ikkitara dandiitanno dagano kayni maatete gambooshshee ikkitanno.

daddalo daddaloho yineemmohu xaa yannara gobbate giddo ikko gobbate gobbaanni mitte gobba gobbate yinanni gede assannohu daddaloho daddalu kunino lamu danihu heeranno yine hendanni gobbate giddohunna gobbate gobbayiidi daddali.

muuziiqa muuziiqaho yineemmohu mannu boohaarate ikko woy gangalatate hattonni babbaxxitino hajara lawishshaho wi'late jilaho babbaxxinorichira horoonsirannoha konne muuziiqaho yine woshshinanni.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yinaniti lamunkura xaadooshuno badooshunno jawu noonsa, mini saada yineemoti mini gido heedhanotta ikkitana dubbu saada kalaqonsanni dubbu giddo galitanoreeti yaate

Hara, da'atonna darama, kuni sasu'nku coyi mitteenni harano hiike ikkano harate yaa mayate dariginni dariga sa'a ikkitanno. Daramano hatonni wolente gede xaadateyi xaadano yaate, daramanno daa'atono mitee hadhano

biifisa biifisate yineemmore xumme nookkire boshshaalinore dana bainore biifinse seesiinse mannaho biifanno gede illete leellanno gede xu'me hagiirsiisanno gede assa hatee biifisate yine woshshinanni

Owaante Yaa mayyaate owaante owaante afi'nannihu hiitoonniiti owaante uytannori ayeooti owaante afi'nannihu maikkinirooti owaante afi'nara dandiinannihu hiikka marreeti

Ijjara, ijjaraho yinanihu jajaba kinchunni loonsonni minna quchumate qooxxesira heedhanoha ikkanna hawassi quchumirano lanumaha ikkiro duuchu ijjaru minna no koni garinni ijjarate yinemoti.

Daddaloho yineemmohu manchi beetti jawa horo afirinorchi giddo daddalu matiro la'neemmo daddaloho yineemmohu gobbate giddo ikko gobbate gobbanni jawa horo afirinorchoti konne lamewa beenke la"a dandiineemmo yinnanni gobbate giddo daddalonna gobbate gobbadi daddalo yinne beenkanni.

elekitiroonikise xaa yannara kalqenkera noo uduunnichi elekitiroonikisete uduunnichooti kunii garinnino duuchu danihu nooha ikkanna kunni giddono haammatu angankerano horonsi'neemmoho elekitiroonikisete uduunnichi heeranno.

Ijjara, ijjaraho yineemohu jajaba seedanna kinchu minna ikkitanna, duuchu daniti ijjara heedhano, kunino ijjaraho yinnanihu quchumate qooxxesira afantanoha ikkanna kinchunni loonsoonni minnati.

seensille seensilleho yineemmohu mittoricho biifinse ga'ara biifanno gede assine worroonniricho uduunnichonno ikko mittoricho amaxxinayireno ikkiro biifannore seensilleho yinanni

Maashinubbate yineemmoti babbaxxitinoti maashinubbate dani heerara dandaanno tinino babbaxxitino maashinubba babbaxxitinota uminke wolqanni loonseemmota harancho yanna giddo loonseemmo gede kaa'litannonke lawishshaho bunu maashine la'nummoro buna loosirate harancho yanna giddo xaqqantannonkete

Seensilleho yaa biinfilleho yaate duuchu Dani seensilli no lawishshaho meya beetto biiffaawo woyte albisera dananchisera wole wolerichono biiffe hadhawo labbaahuno hatto biife haraa duuchu Dani niinfilli no seensilleho yaa biinfilleho yaate

Mininna biirote uduune, mininna biirote uduune yinannihu minenna biirote horonsi'nanniha minihu mine biirohu biirote horonsi'neemmoho yaate koni garini mininna biirote uduuni hattoni xaadano.

baattote ofollanna xagga baattote ofolla haammatu garinni xanggeefantannita daa''atateno injiitinota ikkitanna itiyopiyu giddono hakkiino sae kalqenkera gobbaanni duuchu dani baattote ofolla no.

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnicho yineemmohu hiitoho babbaxino dani uduunnichi aanno horo maati babbaxino dani uduunnichi hiito horo aannohiikko horoonsi'nanni yaannohura babbaxewo horo aano yaate

Babaxino dani uduunicho, babaxino dani uduunicho yineemohu su'misi xawisante gede babaxinoha ikkenitinni haamatta horo aanno konni garinninno haamatu babaxino dani uduunichi gobbatte gido ikko kaliqqenkera heeranoha ikke jawa horo afirinoho yaatte

daganna maate daganna maatete yineemohu lamunku xaadannoreeti yaano maatete yineemoti mittu mini manni giddo nooha ikkana hakku mittu mini manni giddo noohu daga ikkara dadaanno.

safote latishshati yineemmori gido manchi beetira hasiisannohu giddo mitto safote latishshaati yineemmo babbaxinore giddosi amadinoho lawishshaho waa doogo haamatare caabbicho

Muuziqqa, muuziiqaho yineemohu babaxino muuziqqu danni bohaaratte ikko mitoricho irikisate ikko dukkisate horonsinaniha ikke muuziiqu kunino boharisatte hakinino sae jawa horo afirinoha ikke horonsinanni

adawu agaraano adawu agaraano yinanniri ayeeooti la'numoha ikkiro adawu agaraanno yineemmori babbaxino qooxeessira uminsa qeecha fultannore ikkite jawu deerrinni umonsa sayiise aate geeshsha assitanno.

electironkisete yineemmoti xaa yannara haammataricho loosi'neemmorichi giddo babbaxeworicho loosirate horoonsi'neemmori giddo elekitironikise mitte ikkite haammata uduunne loosirate kaa'litanno xaa yannara la'neemmo gari ikko gobate garinni

Odoote yineemmoti mite daga giddo mite gosa giddo mite gobba giddo barru barrunkunni ikke hosinore haaro mashalaqqe woyi duduwo maccishshanote odeessanote woyi da"attanote shiqqishanoha baallankanni odoote yine woshshinara dandiinanni.

Kalaqonna qooxxeessa, kalqonna qooxxeessa yineemohu kalaqamu jito gido mito ikkenitinni babaxino qooxxeessira kalaqu ilinotichi heeranno, mitu biifinohu xaggeefachishanohu kunino haamatu fanihu heeranno yaate.

Mininna biirote uduunicho su'minsanni la'neemonte gede kuni lamu'nku coyi babadano'nsari no, mini uduuni mini gido horonsineemoho, biirote uduunichi la'neemontenni gede biirote qooxxesirra horonsi'neemoho yaate

Muronna laallo, muronna laallote yineemoti kalaqu elinokerichi gido mito ikkite laallo afineemohu murotewiniti qoleno muro laallo afi'neemorichi gido mito qara cooyyeti yine adhinani

Tuqu xaaddoshe, tuqu xaaddoshe yinannihu manchi beettira babaxitinotta horo aannoha ikkeenitinni jawa horo aannoho koni garinninno tuqu xaaddooshi duuchu garinni mitteenni gamba yee heerano.

egenshiisha egenshiishu maati egenshiisha horonsi'nannihu hiikkawoyiiteeti egenshiishsha horonsidhanori ayiiooti egenshiishshu mayi horo afirino ducha horo kuni afirino yaate.

babaxino dani uuunnicho babbaxino dani uduunnicho yineemohu su'misi xawisannonte gede babbaxino dani uduunnichooti kunino babbaxittinno horora horoonsi'nanniha ikke qeechachi heeranno ho fulannohu duuchu dani uduunni

hayyonna bude hayyonna budeho yineemorichi giddosi jawa rosicho amadino la'numoha ikkirono jawa rosicho aanonke hayyo mittu budi giddo umiseta ikkitino qeecha amaddannote yaate konni garinnino

Babaxino dani uduunicho babaxino danni uduunicho yineemohu su'misiyi xawisanonte gede babaxino dani uduunichi heeranno su'misi garininno haamatta babaxitinotta horo aanonkeho koni garinninno haamatu babaxino dani uduunichi heeranno

Super maariketete mirite, super maariketete mirite yineemotti sumise xawisanonte gede jajaba dikkotte mereerrisha yaate kunino jajabaricho gidose amadinotta ikkite hidhinaniri haamatu hire gudanikiri heerawo

Sumudaho yoneemmohu babbaxxinota budu hanqafo marichi noori mittee daga giddo hiittoo budi nooro mitte daga giddo maricho amaddinoro giddosi amadinoha ikke mite dagara babbaxxinohu umiseha ikkinohu sumudu heerannose yaate

daddalo daddaloho yineemmohu xaa yannara gobbanke giddo ikko gobbate gobbaanni haammatu deerrinni afamannoho daddaloho yineemmohu lamewa beenke la'neemmoha ikkanna gobbate giddono ikko gobbate gobbayiidi daddalo yine lamewa bandanni.

Afantino gashshaanonna annuwa yineemmohu mite daga giddo mite gosa giddo mannu affenansa hayyonsa nna budinsa giddo affante egennante jawa hibbo qarra tirtanni afantanoreti, gobbanke giddono haamatu afantino gashshaanonna annuwi heedhara dandiittano.

Kalaqonna qooxxeessa, kalqonna qooxxeessa yineemohu heerino'nkerichi gido mito ikkanna lamu'nku la'nemo woyite mitteenni heeranoreti qooxxeessu duuchu danihu heeranohha ikkanna duuchu danihu hatoni kalqu uuyinohu heerawo

giwirinna giwirinnaho yineemmohu xaa yannara jawa deerra amade noohu giwirinnaho giwirinnu xaa yannara lame coye mitteenni amadanno saadate ce"attonna baatto loosire gala mitteenni gamba assine giwirinnaho yinanni

Booharani mereersha yinanihu daa`atote woyi booharani gangalantani yanna sayisinaniwa jawu shiimu aju akalu miteeni ganba yine booharani godolinaniwa baalawa booharani merershati yine woshinani.

Super maariketete mirite, superi mariketete mirite yineemoti su'mise xawisano'nte garini jajaba dikkote mereerisha ikkite jajaba uduunicho hidhinanniha ikkitanno yaate koni garinino superi maarikete jajabu dikote mereerishi gido gamantanno

Mininna dubbu saada lamenta xaadisanonsarinna badanonsari no, mini saada yinnanniti mini giddo heedhanotta ikkittanna ,dubboho heedhanoti dubboho calla heedhanote, mite lamenkawa heedhanotino heedhano

Hodhishanna hodhisaano, hodhishanna hodhissaannote yineemotti lamunku miteenni amadante hadhannorre ikkitanna, hodhishu hodhissaano nookiha, hodhissaanonno hodhishu nookiha darigini dariga sae hajjonsa tidhitara didanditanno

Hara, daa'attonna, daramma kuni sasunku qaalli babaxitinotta jawa horo aanorichi gido mitu manchira jawa horo aanorichi gido kuni sasunku coyi qara cooyyetti harate yineemotti daa'atto darama kuri lamunku sasunku mitteenni haranoreetti

hara daa''attonna darama sasenka coye mayi xaadisannonsa? mayi badannonsa hara darginni darga sa''ate daa''attono hattonni gangalatate yaate daramano babbaxino korkaatinni fulle harate.

Odoote yineemmohu mittu qooxeessira mitte daga giddo mittu ollii giddo barru barrunkunni ikke hosinoricho techo may ikki ga'a may ikkara no yitannoha baalanka odeessaano maciishshaanote maccara shiqqi assite abbitannoha baalankanni

Faashine faashinete yineemmohu su'miseyi la'neemonte gede haarorichoti koni alibanni nookiha haaro asine hatonni konni alibanni daye eggeninokiricho haaro assine fushinaniha baalankanni faashinete yine woshinani

Sicconna badooshe, sicconna badoosheho yineemmohu siccu kuni mite dagara umiseha ikkinoha ayimmate xawishshati, badooshuno duuchu dani siccu heeranoha ikkanna koni garinino la'nammora dandiineemmo.

Hayyona bude hayyona dube yinemohu mitu budi giddo babaxinohu hayyote budi heerano kunino qarra tiraniha hayyo haynsaniha ikana konne hayyo hayisanori jajabu geeri hedhano.

agato agattote yineemmoti jawu shiimu mitteeni gangalatanni yannasi sayiisannita agattote yinanni agatto duuchu daniti nooha ikkanna haammata basera duucha mitu age dinabanna la'nanni

Egenshishsha ,egenshishshaho yineemmohu mitu coyira woyi babbaxitino hajora fushinanniha ikke kunino giddosi babbaxitinotta hamata sokka amadanoho yaate lawishshaho rosu minira umisiha ikkinohu egenshishshu heeranosi yaate konni garinni egenshishshu mashalaqqe aanno.

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yineemmohu lamunku xaadanoha ikke bunu mini buna anganni booharaniha ikke sagalete mine yineemmohu kayinni sagale hudi'ne woyi booharate marre intanni ikkanna lamunku mitto mineno heeraha ikka dandaano hakkinino sae babbaxino mine hoji hojinni heerara dandaano.

Giwirinnaho yineemmohu xaa yannara gobbankera ikko gobbate gobbaanni jawa horo aanni afamannorichi giddo qaru coy giwirinnaho, giwirinnu lamericho amadinoha ikkanna, baatto loosire galanna saadate ceono xaphi asse amadannoho.

Minenna gallanni mine ,minenna gallanni mine yinnanni woyte lamunku xaadanore ikkanna badanonsarino hamaturi heerano, mineho yinnannihu xaphomunni babbaxitino minna ikkanna gallanni mine yinnannihu gallate calla horonsi'nanni mineti yaate.

Murona laalo, murona laalote yineemmorichi kalaqu elinonke eltoti yineemmo laalo afi'neemmohu murotewinniti, murono qolte laalo gamba assitetini gamba assite mitteeni amadanote.

Booharani mereersha boharani mereersha yinanihu daa`antani gangalantani yana sayisinaniha jawu shiimu aju akalu miteeni ganba yine booharani babaxino qooxesa lanani gangalantaniha booharani merershati yinani.

Hodhdhishanna hodhisaano hodhishana hodhisaanote yinemoti mittu dargini mitto darga sa`ate lamunku uminsa qeecha fultanoreet hodhishshu hodhisaano nokiha hodhisaanono hodhishu nookiha dargini darga sa`a hooga dandtano.

Ama'note yineemmoti manchi beetti Maganosi ama'ne Maganisira kumbullanni kunni Magano'yati yee mitu haqqaho, mitu waaho ,mitu kinchoho, mitu ilallate ikko kumbullanni guluphanni Magano'yati yee Sagadanoha baalla ama'note yinne woshshinanni.

Seensileho yineemmohu manchi beetti biife xume tuti albaanni fulate yeetinni biife buudhe dannasi xawe fulannoha baalla seensileho yineemmo konni garininno roorenka seennu biife xume fulate jawa sharro assano yaate.

Minenna gallanni mine yinnannihu lamunkura jawu xaadoshshi noonsareti yaate, minenna gallanni mine, mineho yineemmohu xaphomunni baallanka mine gamba asse hanqafinoha ikkanna gallanni mini yinnannihu gallate calla horonsi'nanniho yaate.

Ama'note yineemoti babbaxitinoti ama'note dani heerano, kaliqenikerano iko gobankera babbaxitinoti hakiinino sae sidaamu deerino babbaxitinoti ama'note dani heerano

Godo`lete yineemoti haamatu daniti godo`le mannu booharani gangalatanoti godo`lete dani heerano kuri gindonio buddu godo`le mitto ikite haamatu danitino budu godo`le no heedhano.

Mini uduune yineemmohu mini giddo babbaxino looso loosirate horonsi'neemmoha ikke mini giddo hamatare loosirate uminkeninno ikko gobbadi abbi'noommoha ikke konninni kaa'lanonke mini uduunichoti yaate.

mini uduunneeti yineemmohu su'misi xawisannonte gede mne horonsi'neemmoha ikke haammata daniti mini uduunnubba heedhanno kunino mi ni uduunnichu mini uduunnubbara horonsi'neemmoho yaate.

safote latishsha yineemmohu manchi beettira qara ikinorichi giddo mittu safote latishshaati kunino safote latishsha yineemmohu manchi beettira duucha horo aannoho doogo, caabbichu, wayi woleno konne lawannori heeranno.

Odoo odoote yineemmori barru barrunkunni ikkitinota haaro coye mashalaqqe ikko duduwono odeessaano babbaxxino tuqu xaadooshshinni gamba assite macciishshaanote shiqishshannota odoote yinara dandiinanni yaate

hiijaara hiijaaraho yineemohu jajjabba quchummara jajjabba kinchu minna ikkitanna konni garinnino hawaasi quchumirano la'numoro duuchu danihu ijaaru heeranno kunino biife babbaxitinota e"o abbanno.

Super maariketete mirite, su'mise garini la'neemonte gede super mirte yineemoyi jajaba suuqrtte mereerishirra heedhano mirteti yaate koni garinino su'misenni buunxamora dandinemo.

Seessa, seessaho yineemohu manchu biife manu alibanni fullanoha ikkirono hakinino sa'e qooxxeessisira heeranoha biifenna xu'me heerano, roore'nka woyiteno seenu uminsanni biifenna xu'me fulanna la'nanni

Godo'le gado'lete yineemoti tini duuchu daniti godo'lete dani booharani gangalanitanite mite duuchu daniti godo'lete heewo heedhano mite budu godo'le, mite yanite godo'le duuchu dani godo'le no yaate.

Seensilleho yineemmohu maati seesannori ayeeooti seensannihu hiittee yannaraati seensannihu mayiiraati seesa hasirannori jajjabbahonso qaaqquulleho jajjabbuno qaaquulluno ikko seesara hasiranno xaphoomunni seensilleho yineemmo woyiite roore seennu seesara dandaanno

Dagana maate yinewowoyite kuri la`nemonte gede lowonta xadanorichoti maate mitu mini mana ikitana hakku mitu mini mani ganba yee heriro dagate widira hige rekamano woyi luunvawano lamunkura jawu xadoshi nonsareti.

Hara, Daa'attonna, darama, kuni sasunku coyi mitteenni haranno, hara darigini dariga sa'atte yaatte, daramanno hatto darigini dariga sa'nanitta ikkitanna daa'attono mitteenni gamba yite mitimatenni xaadissano

Adawu agaraano adawu agaraano yinaniti uminsa fajonsanino iko baatoshe bantenansa adawa agarisise keeru ga`labora sharantani gobba galtanoreti yaate kuni garinino adawu agaranono jawu qeechi nose yate.

Looso, loosoho yineemohu manchi beetti loose lophe umosi woyyeesse dancha deerra iillatte hasisanorichi gido mito loosoho loosinokki manchi ittoonkenno yaano maganu qaali koni garini

Muronna laalote yineemmoti kalaqamu elinorichi giddo kalaqamu jiro giddo mite ikkitetinni lamenti mimmitu ledo xaadanoreti laalo murotewinni afi'neemmotta ikkite muro nookkiha laalo afira didandiinanni yaate.

Hara, daa'attonna, darama kuni sasunku coyi qara cooyeeti, mitimansano jawata, hara la'numoha darigini dariga sa'ate daa'attono hattonni daramano mitteenni xaade heedhanoreeti sasunku coyi xaadano

Borrote uduune yineemmohu babbaxino borrote uduuni heeeranoha ikke kunnino babbaxitino borrote loossara horonsi'nanniho yaate, borrote uduuneti yinneemmo woyte wole hajoro dihosanoho yaa ikkikkinni babbaxino garinni borrote horonsi'neemmoho yaate.

Maxaafa maxaafate yinnanniti hamattu danniti nootta ikkittanna uminsanni giddose babbaxitinotta horo amadinote yaate konni garininno addi additi maxaafate danni no kuri giddo gazexu mitto ikkanna woluno kuri lawinori babbaxitino maxaafa no.

Kalaqonna qooxxeessa, kalaqonna qooxxeessaho yineemohu kalaqu uuyinonirichi gido mito ikkentinni qooxxeessu kuni duuchu danihu heeranno mitu gottiimu mitu xee'ichaamu haamatu la'ne tunqanikkiri heeranno yaate

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yineemmohu kalaqamu jiro giddo mittoho yaate kalaqonna qooxeessa seekkine amandiro jawa horo afi'nanni kalaqo uyinonkehu qooxeessu babbaxinohu xeichu gotiimu dargi haammaturi heeranno

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yineemohu lamunku xaadanonsarichi no badanonsari no bunu mini bina angani baseeti, sagalete mini kayinni sagale intanni mineeti.

hodhishshanna hodhisaano hodhishshanna hodhisaanote yineemoti dargini darga sa"ate hogophote horora horonsi'neemorichooti hodhishshu hodhisaano nookiha hodhisaanono hodhishshu nookiha dargin darga sa"ara didandiitanno.

baadi dhagga baadi dhagga yineemoti qooxeessinkera afantanno kalaqamu haqqeni afi'noomota ikkite kunino babbaxino dhibbira hooronsi'nanita ikkite haamata baadi dhagga heedhanno koni garinino qoxeessinkera jawa dhagga

Super mariketete mirite super maariketete mirite yineemoti su'mise xawisa'nontenni gede jajaba dikkote mereerrishuba ikitentini kurino haamatta horonsineemotti duuchu daniti heedhanno yaate

loososho yineemmohu babbaxinohu loosu dani heerannoha ikkanna manchi beeti umisinni woy hallanyunnino ikko gaamotennino babbaxxino looso umisi hoshshora yee barru barrunkunni loosirannoha baala loosoho yine woshshinanni

Mini uduune, mini uduune yineemmohu mini giddo horonsi'nannirichi giddo mitto ikketinni babbaxitinotta mini horo aanorichoti konni garinni babbaxinohu hamatu mini heerano konni garininno babbaxino mini horora hosano.

muronna laalo muronna laalo yineemmoti babbaxinohu laalote dani heerannoha ikke laalo murotewiinni afi'neemmote yaate lamentera lowontanni addinta jaawu xaadooshsi heerannonsaha ikkanna lamenti itteenni gamba yite horo uyitannonkereeti yaate

Seensille yineemmohu biife xu'me woy booshaalinorichi biinfille afirinoricho seese biife xu'manno gede mitteenni gamba assine xaphi assine biifinsanniha baala seensilleho yine woshshinanni

Hara, daa'attonna, darama, kuni sasunku coyi mitteenni haranoha ikkanna, hara darigini dariga sa'a woyi millissa ikkitano daa'attonno hato mito injjino bayicho gangalattatte ha'nanni, daramano hattoni

sumuda sumudaho yinannihu mitte dagaha ayiimasi giddosi gamba asse amadinoha ikkanna babbaxinore giddosi haammata looso amadinoho yaate konni garinni haammatu sumudu dani nooha ikkanna..

Daganna maate yineemoti lamunku mittenni haranoreti, maate qolite mite mini mana ikkitanna, daga qolite maatete gambooshe ikkitanolamunkura xaadisanobsari haamaturichi no yaate

Babbaxxino dani uduuncho, babbaxxino dani uduuncho yineemmohu su'misi xawisano garinni babbaxxino gari uduuncho ikke horosino hamattate koni garini mini giddono ikko gobbani horonsi'nannihu babbaxxino dani uduunchi heerano.

hodhishshanna hodhisaano hodhishshanna hodhisaanote yineemohu kuni lamunku coyee miteeni haranorichooti hodhishshu hodhisaano nookiha dargunni darga sa"ara didandaanno hodhishshu uduunichino nookiha hodhisaano hodhissannori diheeranno

maxaaffa maxaaffate yinanniti su'mise xawisanonte gede duuchu daniti maxaaffate dani heeranno mitu nabbanbanni ronsanniha ikkanna hakkurino gaazeexu haammaturi babbaxitino maxaaffa heedhanno.

Baattotte offollanna xagge, tini baattotte offollanna xagge yineemoti haamatu daniti nooha ikkitanna baatto tininno duuchu danitta offolla mittenni gamba asite amadino la'ne guda didandinayi

Hara, daa'attonna darama kuni sasunku qaali mitteeni haranoho yaate, sasunkura xaadooshuno babadanonsarino no yaate, harate yineemoti darigini dariga sa'ate daa'attotte yineemotino booharate ha'naniwaati, daramate yinaniti banaxitino korikatubanni daramme harate

Mini uduune yineemmohu, mini uduuni mini giddo horonsi'nanniha ikke babbaxinohu mini uduuni mini giddi horora calla hosanohu heerara dandaano mini uduuneti yineemmo woyte babbaxinoha ikke mitu sagale horonsirate mitu babbaxino looso mini giddo loosirate kaa'lano.

Daganna maatte, daganna maattette yineemotti, lamu'nku mimitu ledo xaadanoricho ikke maatte mittu mini mani gambooshe ikkanna maatte hati gamba yituro daga ikkitano yaate

Hayyonna budde, hayyonna buddeho yineemohu lamunku mimitu ledo haranoreti hayyo budu giddo hanqafantanotta ikkite buduno qoleenitini hayyo duuchu danitta gamba asse mitteenni amadano

roso rosoho yineemmohu manchi beettira hasiisannorichi qaru coyii giddo mittu rosoho xaa yannarano kalqenke deerrinni haammatu rosino manni leellanno ikkanna rosinokki manchi ayye dargano iillannokkita egensiisanno.

kalaqonna qooxeessa yineemmohu kalaqonna qooxeessaho lowonta addinta haammatu xaadoshshi heerannonsa qooxeessaho ikko kalaqo qooxeessi heerara dandaanno qoxeessu kuni biifinohu ikko bushsinohu kalaqamunni afi'nanni yaate

Owaante, owaante yineemmoti manchi beetti mulla ikko mitu woxe baantenna mitu baattoshu nookkiha uyinanniti owaantete danni heerara dandaano kuri giddonni fayyimate uurishubbara marre afi'nanniti mite owaantete dannati yaate.

Minenna gallanni mine yinanni woyiite minunna gallanni mini baxxannohi hiittoonniiti minenna gallanni mine yinanni woyiite baxxara didandaanno mineho yineemmohu xaphoomunni mine ikkanna gallanni mineeti yinannihu kayii babbaxxinoha ikkara dandaanno

Sicconna badooshe, sicconna badooshisi duuchu danihu nooha ikkanna sidaamu dagaranno duuchu garihu no umisitta bude balichooma mitteenni gamba asse amafinoho yaate koni garini

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yineemmohu lamunku babbaxino uduunnichooti lamenkano xaadisannorichino babbadannonsarichino no mini uduunneeti yineemmohu miniha ikkanna hattono biironniho yineemmohu biirote horonsi'nanniho.

daddalo daddaloho yineemmohu manchi beettira jawa e'ote bu'ichcho ikkeentinni duuchcha horo aannorichchi giddo mittu daddaloho daddalu kunino lowo horo afirino gobbate giddono gobbate gobbaannino duuchu danihu daddalu no yaate

roso rosoho yineemmohu manchi beettira hasiisannoho hasiisannorichi giddo manchi beetto manna asse mannunni taashshe xaa yannara mnanu mereero mannu ledo taashshannorichi giddo mittu rosoho rosoho yinannihu babbaxino danihu heeranno

hodhishshanna hodhisaanno yineemmoti hodhishshu manchi beeti dargunni darga sa'ate kalak horoonsi'neemmoha ikke babbaxewo dani heerara dandaanno konne hodhishsha horoonsi'ne dargunni baycho sa'ate kaa'lannnonke konne hodhishsha hodhissannori uminsa heedhanno kurino mannaho yaate

ko'attete yineemmori xaa yannara manchi beettira jawa horo afirinorichi giddo mitte ko'attete; koa'atte nookkiha manchi beetti tee yannara lekkatenni harate jawa gawajjo iillitanno konni garinni ko'ate jawa horo manchi beettira uytanno

Daganna maatte, maatte mitu mini gido nooha amana ana, ooso ikkitanna, dagano qolite maatte hakuri baalu gamba yituro daga ikkitano yaate

sagalete yineemmoti manchi beettira qara hajo giddo mitte sagalete sagale tinino babbaxxitinota ikkitara dandiitanno sagalete yineemmohu manchi beettira hasiisannorichchi qaru coyi giddo mitte ikkitentinni manchi beetti sagale itikkinni heera didandaanno

seensille yineemmo seensillu babbaxinohu labbahu ikko mayaati jawu shiimu akkalu seese biife haranno gari heeranno konni garinnino seensilleho yineemmohu roorenkanni seennu xu'manna la'nanni yaate.

elekitroonikise elekitroonikise xaa yannara gobbankerano ikko gobbate gobbaani duucha horo uyiitanni afanttanno elekitroonikisetenni duuchu uduunichi nooha ikkanna lawishshaho la'neemo gede anganke nooti duuchu

biifisate yineemorichi booshaalinoricho la'neenna giwisannoricho dhu'minokkiricho doofaarinoricho biifinse xu'minse mannu illera biifanno gede assinanniha baalankanni biifisate yine woshshinanni.

faashine faashinete yineemohu yannate dayiinoricho biife badhisannoricho balaankanni faashinete yinanni kunino faashinete yinannihu babbadhino mitu labaahu jawu shiimu horonsiranno haamaturichi nooha ikkanna konni garinnino

Safote latishshaati yineemmohu manchi beettira qara coy giddo mitto ikkeentinni babbaxxitinota safote latishshuwa la'nammora dandiineemmo lawishshaho doogo caabbichonna woleno kuri lawinore haammataricho la'nummoro kuri safote latishshi giddo gaamamannoreeti

Supermarketete mirte tini su'mise ise xawisanonten gede supermarkete jajabaricho hidhinaniha dikote dikkote mereersha ikite tini haamatare hidhate horonsinani baseeti yaate koni garinino jajabare hidhinaniha base supermarketete yinani.

Koatte, koattete yineemmoti lekkanke addi addi gawajo iillittanokki gede agartanotta ikkite lekkake babbaxino guficho lawinore babbaxino koatte holittankera dandittanotta ikkittanna jawa horo noosete yaate.

Ama'no, ama'note yineemmoti ,mannu kaaliiqansa ama'ne mittoricho Magano'yati yee assire heeranoha baallanka ama'note yinanni koni garinino duuchu gariti ama'note dani heeranoha ikkanna kalqenkerano jawu ama'note dani no.

godo'lete yineemmoti giddose jawa horo afirinorichi giddo mitte godo'lete godo'le tinino babaxitino giddose afidhinote mite babaxitinno dani heewo giddose amadde babbaxittinnohu godo'lete dani heeranno

Koate, koattete yineemoti lekankera jaddo iillitayaki gede woyi gawajjo iillitayakki gede yana abitino eggeno horonsine loonsonniha ikke lekkankera jawa horo aanori gido mittu koattete

Ko`ate ko`atete yinemot lekanke gawajantanoki gede lekaanke gufichu gananoki gede umise qeecha fultanoti tee yanara ko`ate duuchu daniti hedhanoha ikanna tini ko`ateno lowonta horonsirate injitano.

Ama'no, ama'note yineemmoti manchu kaaliiqasi ama'ne umisinni huuccirano konni garininno babbaxino ama'note danni heerano, mitu manni Maganonketi yee uminsa ama'no kalaqire haqqaho ikko waaho kumbullanni sagadano konni garinino babbaxino ama'note danni no yaate.

egenshiishsha egenshiishshaho yineemohu maati giddosi maa amadino mayi horo afirino egenshiishsha ganannihu hikkooti lawishshaho la'numoha ikkiro rosu mine umisiha ikkinohu egenshiishshu heerannosi kunino giddosi babbaxitiyoo mashalaqqe amadanno.

Daddallo, daddaloho yineemmohu manchi beetti umosi fushate wolu ledo taalate babbaxino daddallo assano daddalu gobbate giddonni ikko gobbate gobbannino babbaxinohu daddalu heerano daddalu aano horo hamattate.

Borrote uduunne borrote uduunne yineemmohu babbaxxinohu borrote uduunni heeranno kunino babbaxxitinota haammata borro borreessate horonsi'nanniha ikke su'misi garinni roorenka woyte borro borreessate horonsi'nanniho yaate

Muronna laalo, muronna laalote yinneemmo woyte muronna laalote babbaxitinoti laalote danni heerano, lamentera lowontanni haamatu xaadoshi heeranonsa, laalote yinneemmo woyte murotewinni afi'neemmote yaate.

Minenna gallanni mine yinanni lamunkura haammattu xaadooshshi woyi jawu xaadooshshi noonsareeti yaate mineho yineemmohu baalanka mine xaphi asse amadannoha ikkanna gallannihu gallaanniha calla ikkanna galate horoonsi'nanniho yaate

muronna laalote yineemmorichi lamenti kalaquminorichi mitteenni gamba yite afantannota ikkite laalo murotewiinni afi'nannite murono kalaqoho yineemmorichi giddo mittoho muro nookkiha laalo afi'nara didandiinanni

Umu dananchoti yinanniricho giddo yinannihu manchi bisi kifile giddo mitto ikkentinni kunino umu aananni afamanoha ikkentinni babbaxino dannihu umu dananchi heerano mitu waaju, mitu kolishu heeranoha ikkanna gobbate garinni gobbate gobbanni haamatu garinni baxxa dandaano.

Hijaaraho yineemmohu gobbankera ikko gobbate gobaanni haammatu hijaaru Dani heeranno hijaaraho yineemmohu yitannotera hijaaru kinchiunni loonsoonni Minna ikkite quchummate giddo jajjabba hijaaru Minna afantanno.

Murote yineemmoti kalaqamu jiro giddo mitte ikkiteentinni babbaxxino murote dani hee'ranno muro tinino giddose babbaxxitinota ikkase ka'inohunni babbaxxitino horo manchi beettira uytannote mite sagalimmate mite xagichimmate horonsi'nannite yaate.

Hayyonna bude yinnanniti, hayyo budu giddo hanqafattanotta ikkite babbaxitino gosa babbaxitinoho hayyo horonsidhe lawishshaho gibbo tirate babbaxino qachira babbaxitino hayyo horonsidhe budinsanni tira dandiittanno.

Loosu maati loosu aanno horo maati looso loossannori ayee"ooti loosu loonsannihu may horo afirino babbaxxitinori looso loossanno mitu hallanyu no mitu gaamoteyiino loonsanni loosi heerara dandaanno kuri giddonni loosu yaa

muziiqa muziiqaho yineemmohu babbaxinnohu muuziiqu dani heeranno kuni muuziiqu babbaxino yannara horoonsira dandiinnannireeti lawishshaho wi'late ji'late babbaxewo amanyootira horoonsi'nanni muuziiqu dana yinanniri giddo babbaxinori heeranno giraare

Ama'note yineemmoti manchi beetti Maganosi amane babbaxino garinni sagadanni kumbullanni huucciranni heeranoti ama'note yinnanni tinino babbaxitinoti ama'note danni heeranoha ikkanna kalqenkerano ikko gobbate gobbanni babbaxitinoti heera dandiittano.

Sumudaho yinneemmohu mitte dagaha budese balchommase amadinoha ikke sidaamu dagarano babbaxinohu sumudu heeranonsa yaate konni daafira wole daga haamattate babbaxehu sumudu heeranonsa yaate.

egenshshisha egenshshishsha yineemohu babbaxitinnota mashshalaqe taje gamba asseentinni amadanno egenshshishshu kunino mittu qooxeessira babbaxxittinno basera babbaxitino hajora horoonsi'nanniha ikke giddosi haammata mashshalaqe giddose xaphi asse amadanno

Biifisate yineemmoti boshalinore woyi xurinore woyi mannu laenna biifa dandanokkire seesise xuminse mannu ilera biifano gede tashshi yaano gede assinanniricho baala biinfileho yine woshshinara dandiinanni yaate.